Iimaliwa ohayi kwathele oku kandulapo omikundu dhegumbo ngaashi oku futa omeya. Omeya ihaga longithwa we oshali ohaga landwa oshoka omiti ndhoka hadhi longithwa oku yeleka omeya ohadhi landwa.

Iimaliwa mongashingeyi oyo owala hayi vulu okupa aantu shoka yahala, nditye nande owahala okuhinga wuninge shika owapumbwa okuhinga okuza pehala lyontumba wu uka kehala lyontumba . Opo wuninge shika owapumbwa okukala wuna oshimaliwa opo wutule omahooli mohauto oshoka omuntu itovulu okuhinga ohauto kayina omahooli.

Pomahala goku talela po aantu oya ningi onkambadhala, opo ya tule po uupundi nuutaafula, oshoka aantu yamwe oha ye ya ya loloka noonkondo itaya vulu oothika oondeendeeka, ohaya kuutumba ihe puupundi mboka wa longekidhwa, opo ya tege eyakulo.

Ohamu mono owala aantu tayati otatuyi kuushimba. Aantu mbaka inaya puka oshoka oyahala iimaliwa. Iimaliwa ohayi kwathele aantu miinima oyindji ngaashi okupalutha omalutu gawo nenge okulanda iizalomwa yawo owuna okukala wuna oshimaliwa opo wulonge iilonga ayihe mbika.

Ombaanga oyo ompungulilo yoshimaliwa, mono hatu ka pungula iimaliwa yetu. Ko oko haku pitile noofuto uuna aaniilonga taya futwa. Natango ohatu monoko uuwanawa woku monako omikuli dhokufutila uunona wetu oosikola.

Mongashingeyi ku na shoka to vulu okuninga waa na oshimaliwa. Oshimaliwa osho hashi landa iizalomwa, iikulya niinima oyindji. Aantu sho hamu mono taya yi komaushimba ohaya ka konga iimaliwa opo ya vule okwiihupitha.

Aantu oya eta po onkambadhala opo yaninge oondunda dhokulala ngele aantu taya katalelapo, shika ohashi kwathele aantu opo yaa lale pondje yo yayugwe iinima yawo. Omuntu oho futu owala ondunda yoye ndele topewa shoka wapumbwa okufuta, tolala mondundu yoye wamanguluka.

Opena uumeno mboka aantu yehole ano uumeno mboka hawu ithanwa uumeno wumwe. Aantu uumeno mbuka ohaye wu kunu muupoto ee taye wu fala komahala gomangefeshelo aantu iye hole okulanda uumeno mbuka ee taye wutula momagumbo gawo molwaashoka ohawu monika nawa.

Momahala gomangeshefelo ohamu adhika iinima yomalundhi ngaashi iikutu, oongaku noondjato. Aantu oyendji oko ihe hayayi opo yaka hogolole shi yahala.

Aanasikola yokiiputudhilo oya geya noonkondo oshoka inaya pewa iimaliwa yawo kehangano ndyoka ha li pe aanasikola iimaliwa. Shika osha e ta aanasikola yamwe ya tidhwe mo moondunda, yo yamwe otaya si kondjala oshoka ka ye na iimaliwa yoku landa iikulya.

Aantu otaya ningi oongeshefa dhi li pomaludhi nomaludhi. Ethimbo limwe ngele owa adha oshinima sha kalamo mehala lyokungeshefela iinima yoludhi noludhi otoadha ya kulula ondando yoshinima shoka sha li shina nande oondola 1999 e taye shi tula poondola 1799.

Ombaanga oya ningila aantu iilonga iipu. Omuntu inopumbwa wuye kombaanga opo wukatume oshimaliwa nenge wutuminwe oshimaliwa, omuntu oholongitha owala ongodhi opo wutumine omuntu oshimaliwa eli kokule nangoye nenge wutuminwe oshimaliwa tashi lopota owala kongodhi yoye wuli megumbo.

Ngele toyi komangeshefelo wahala oku landa iinima yomegumbo, yanda okuthigapo uunona. Uunona nena ngele owayi momangeshefelo oha wu kondjele iinima yo iimaliwa ethimbo limwe inayi gwana, shika ohashi eta ihe iinima yimwe yikale inayi landwa.

Otandi keendako nena komatala ndika konge iikutu yandje, ngaye nditale ngele temoneneko aanegumbo lyandje oshoka ohakukala iikutu yaalumentu, yaankintu, yuunona uushona wuumati nosho woo iikutu yuunona uushona wuukadhona.

Iimaliwa oya simna oshoka omuntu kuna shoka tovulu okuninga waana oshimaliwa. Iimaliwa oha yi vulu okweenditha aantu kehe pomahala mpoka yahala oku ya, shaampa ashike yena oshimaliwa. Oha yi kwathele wo aantu okulanda iikulya yawo yavule oku ipalutha.

Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji. Ngele ku na iimaliwa, ku na shoka to vulu oku ninga momasiku gopaife. Ngaashi ngele omuntu owa pumbwa iikulya, oto pumbwa oshimaliwa opo wu ka konge iikulya nenge omizalo oto pumbwa iimaliwa opo wu ka konge shoka to vulu oku zala.

Oweshi koneka tuu? Kuna shoka tovulu okuninga mesiku lyonena, uuna waana oshimaliwa. Okukutya nee okombinga yiikulya, okombinga yomizalo dhoye, nenge okombinga yoku enda komahala nomahala. Owuna okukala wuna oshimaliwa opo wuvule okwiinyenga.

Omuntu kuna shoka to vulu okuninga ngele kuna oshimaliwa momasiku gonena. Iimaliwa ohayi kwathele aantu oku longa kehe shoka omuntu a hala, unene ngele omuntu ta ende tazi pehala lyontumba uuka kehala ekwawo, ngele a hala oku landa iipalutha ye nongele a hala oku landa iizalomwa ye, oha longitha oshimaliwa.

Ombaanga mongaashingeyi oya etapo ondunge opo aantu yakale haya pungula iimaliwa mbyoka yaningilwa ngele omuntu ena nande uupyakadhi womeendelelo. Ombaanga oyape aantu omukumo opo yakale haya pungula kehw komwedhi oshimaliwa shontumba opo shikale kombaanga ye shaningila omaudhigu gomeendelelo.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka oyo hayi kwathele aantu oku konga oompumbwe dhawo, ongele omuntu okuna oompumbwe dhiikulya megumbo ohakutha owala iimaliwa eta kalanda iikulya ye komangeshefelo giikulya, ongele okuna ompumbwe yiikutu oha kutha iimaliwa eta kalanda iikutu ye. Omuntu itavulu naana okukala Kena iimaliwa.

Aantu monale kayali haya kala yena omeya geli momagumbo ashike mongashingeyi aantu oyena uupomba wuli momagumbo, ya ninga uutemba moka omeya omo haga thikile. Ngele omuntu tiiyogo moshipala okatemba hoka oko haka hakele omeya ngoka omuntu tiiyogo moshipala.

Komahala gomangeshefelo aantu ohaya kala yi ipyakidhila nayi ,nguno oto adha taningi omangeshefelo ge talanditha, ngwiya oto adha ta ende ta tala shoka a endela pehala mpoka lyomangeshefelo, nguno oto adha tahiku uuhumba we opo avule oku ihuputha.

Aantu oya etapo edhiladhilo lyoku etapo omatungo omanene moka haya landithile iinima yawo . Momatungo muno oto adhamo iinima ayihe ngaashi iikulya , ethimbo limwe iikutu naashihe shoka omuntu a pumbwa megumbo. Momatungo muno oto a dhamo omagadhi gokulya , oosopa nayilwe oyindji .

Iimaliwa ohayi longo iilonga iiwanawa yo oyindji momasiku gonena. Ohayi landa iipalutha yetu ano nditye iikulya yetu yakehe esiku momagumbo. Ohayi landa wo iizalomwa yetu mbyoka hatu zala komalutu getu. Ohayi tukwathele wo okweenda pomahala giili no giili, nena ngele kuna oshimaliwa kuna shoka tovulu okuninga.

Aanafalama oya etapo ondunge yoku ninga omangeshefelo goku ngeshefela oombuto dhomaludhi gi ili nogi ili. Nena ngele kuna ombuto yoshinima shontumba, otoyi ihe kehala hoka, oko ihe toka konga ombuto yoshimeno shoka wa hala okukuna monena.

Iimaliwa oyo ha yi tu kwathele moompumbwe dha kwaa lu kehe megumbo, okutya nee iikulya, iizalomwa, omeya gokunwa, omahoka go kulya, kutya omalweendo noosikola dhuunona.

Aantu iha ya ende we niimaliwa ya wo pomake oshoka oombudhi odha ninga odhindji, ohaya ende owala nuukalata wawo mboka woombanga, eta ya yi moositola eta ya landitha uukalata mboka.

Aantu ngele tayii yogo miipala, nenge taayi pushu komayego, omeya ihaga kala we taga tondoka pevi mpoka. Aantu oye etapo uutemba wokuyakela omeya ngoka taga longithwa, opo ya kalekepo omeya.

Ethimbo lyokwenye olundji aantu ohaatalelepo omahala giili no giili nopomaha ngaka opuna uutala walongekidhwa wuna iipundi hoka aantu haakutumba una taagombo, po ohapukala okandama komeya galongekidhilwa gayela nawa moka aantu ha yayi opo yekiitalaleke ano taya yogo.

Aantu monale okwali haya landa iinima yawo moku pingakanitha iinima. Ngaashi ando omuntu ta pewa omatemo ye ta gandja ongombe, ashike mongaashingeyi iimaliwa oyo ayike hayi longo, ngele omuntu wa hala okulanda oshinima shontumba, nditye owa hala nande okulanda iilya, owuna oku longitha iimaliwa, okulanda ongombe, owuna oku longitha iimaliwa.

Ombaanga odheetapo ondunge yo ku ninga omathigathano, oha dhigandja iihauto kwaamboka hayalongo noombaanga dhawo. Aantu oha ya yi ihe momathigathano ngaka, mokuninga uutumwalaka uufupi koongodhi dhawo, ta ya tumine kombaanga hoka, yo ngele ota ya gandja oma yamukulo ge li mondjila, ta ya yi ihe methigathano lyohauto ndjoka yagandjwa kombaanga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulandulapo oompumbwe nenge omawupyakadhi ngele nena kuna oshimaliwa kuna shoka tovulu okuninga momasiku gonena. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya opo aantu yavule okwiipalitha momagumbo gawo.

Aantu moongeshefa dhawo ngele yamana oku landitha shoka yali taya landitha otwaadha aantu mboka hay longo pomashina naakuluntu mboka haya kala yeli pombanda taya yalula iimaliwa mbyoka ya monika mo noyalongithwa esiku ndyoka.

Momangeshefelo gamwe oto adha mo iinima mbyoka ya longithwa yiipa yiinamwenyo, ngaashi oshipa shongombe shoka sha kola. Oshipa shika ohashi ningi oongaku, oondjato noshowo omapaya.

Ombaanga oye etapo kutya, landa olusheno lwoye nombaanga okuza momasiku ga tatu sigo omasiku omilongo mbali na hetatu ga February omayuvi gaali nomilongo mbali nantano opo wu sindane oodola dhoye eyuvi limwe.

Aantu ngele taya yi komahala goku talela po nenge nditye koombelewa, ihaya kala we ya thikama. Aantu oya longekidha uupundi wuli pondje, mpoka hapu kuutumba aantu ngele ya tega oku yakulwa.

Aant yonale ka kwali haya kuutumba kiipundi, okwali haya kuutumba kiiti. Omuntu otate owala oshiti she ye ote shi eta megumbo oko ihe takala ta kuutumba. Moongaashi ngeyi, aantu oye etapo ondunge yo kuhonga iipundi noshwo iitaafula mpoka aanegumbo ha yalile nenge ha ya kuutumba ngele yagondja megumbo.

Momagumbo kamuna we iipundi yiiti , aantu oya ningi onkambadhala opo yeetepo iipundi mbyika iiwanawa, nongele owakuutumbako omuntu oho kala wuuvite ombili . Iipundi mbika ohayi ithanwa omatyofa.

Aantu yomaludhi nomaludhi oyapewa uunongo wayoolokathana ngaashi uunongo woku thaaneka nayamwe oyapewa uunongo wokweetapo iinima ngaashi iipundi, niikusinga hoka aantu haatenteke omitse dhawo ngele yakotha opo yuuve ombili.

Aantu ihaya kuutumba we kiipundi yiiti. Oya ninga ondunge opo ya tameke okuhonga iipundi mbyoka iiwaanawa. Ngele omuntu a kuutumba oku uvite ombili, kayi shi we mbyoka tayi ku ehameke kiikuutumbitho ngele wa kuutumba ko. Iipundi mbika ohayi kala ya ningwa nuunongo lela.

Ombaanga oye eta ondunge opo yikale hayi ende pomahala nomahala tayi gandja uuyelele womuule kombinga yombaanga yontumba. Ombaanga yedhina Bank Windhoek ohayi ende pomahala opo mboka itaya vulu okuthika kehala lyawo nenge kombelewa yawo onene opo yeyape uuyelele wagwana kombinga yombaanga yawo.

Iimaliwa oyo oshinima shasimana momasiku gonena, ha ngaashi nale. Monale aantu okwali hay kutha iinima taya pingathana nditye ondina oongombe nenge ongombe otandikupe omatemo nenge topendje iilya, mongaashingeyi iinima mbyono ihayi longowe. Aantu ohaya longo niimaliwa, iimaliwa oyo hayi landa kehe shimwe.

Ongoye lye wahala okukala wuli megumbo wakuutumba yakweni taya longo . Thikama nena wukalonge nuunafaalama ngoye wulikole mo shoka tovulu okulanditha ngaashi omatama. Omatama ogena uundjolowele nohaga landwa kaantu oyendji.

Ngele omuntu nenge iilongo tayi landa iinima kiilongo yilwe, ohayi pingathana iimaliwa. Iimaliwa yimwe ohayi kala ihe yi li pevi unene, nenge pombanda unene. Shika ohashi eta opo iimaliwa yimwe yikale yaana ongushu.

Iimaliwa yetu yoshitunda shaNamibia oya lunduluka, aantu ihaya longitha we naana iimaliwa mbyoka iikulu ohaya longitha mbyoka iipe, ashike opuna oshinima shoka tashi nyenyetwa iimaliwa iipe ihayi shuna mo meshina lyiimaliwa ohayi zi mo owala, ashike ito vulu okuyi shuna mo ngele wahala oku mbaanga iimaliwa yoye.

Aanangeshefa mongashingeyi ngele taape aanilonga yawo iimaliwa, aantu iha ya pe wawe iimaliwa pomake, oombanga odhe tapo ondunge ndjoka aantu haalongitha owala oongodhi oku tumina omuntu oshimaliwa she.

Aantu ngele ta ya zi moNamibia yaye, puushiindalongo, oha ya kutha ohe iimaliwa yetu ya Namibia ndele ta ye yi shendje, yiye miimaliwa mbiya yoshilongo oshikwawo. Opo wo nande oya hala oku landasha moshilongo moka yuuka oka ya longitha owala iimaliwa mbiya, ya shendjelwa miimaliwa yoshilongo shiya opo ya vule oku landa iinnima yawo.

Aantu ihaya lalawe noombete ndhoka dha ningwa nomapokolo . Aantu oye etapo ondunge tokuninga oombete ndhoka oombwanawa, dhahongwa miipilangi, ohadhi mbambekwa opo dhikale tadhi monika opo itaadhi tana moombati ngele wakala.

Aanyasha aaNamibia mboka ye na ohokwe yokuninga ongeshefa ohaya yi puushiinda longo opo yaka konge iinima mbyoka taye ya yalandithe meni lyoshilongo opo yakone iimaliwa yavule okwiihupitha yoyene.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi kwathele aantu moku ninga iinima oyindji. Oko kutya ongele taya landa iizalomwa yawo, nenge otaya landa iikulya mbyoka tayi ya palutha komalutu gawo, nenge otaya ende pomahala gi ili nogi ili, oyena oku longitha oshimaliwa, opo ayihe mbika yi gwanithwe.

Owe shi koneka tuu? Aantu ha nuupu naana to adha yaa na iimaliwa, oshoka monena iimaliwa oyo ya simana monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa oyo hayi landa iizalomwa omuntu a zala, iimaliwa oyo hayi landa iikulya omuntu ta li, opo i ipaluthe, ngele omuntu wa hala oku inyenga okuya pehala nehala oyo to longitha okufuta ohauto yaantu.

Aanangeshefa kehe esiku ohaya yalula iimaliwa mbyoka ye ya mongeshefa nambyoka ya za mo mongeshefa yaka longa iilonga yongeshefa, shika ohashi ya kwathele, opo ya kaleke po uuyelele kombinga nkene ongeshefa tayi ende.

Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji, iilonga ngaashi, okufuta ngele tatuyi komahala gi ili nogi ili, okunwetha iihauto yetu omahooli, ngele nena kuna oshimaliwa ito vulu oku enda ngoye ito vulu okuhinga oshihauto shoye oshoka omahooli ohagalandwa niimaliwa.

Oradio yomuzizmba oyo hayi talika kuunona ngele aantu ya hungila uusiku nenge omutenya. Ohawu tala ihe uululi mboka hawu kala tawu dhana ethimbo kehe. Yo taya tala oongalo. Yo taya inyanyudha pamwe naanegumbo lyawo.

Ombaanga otayi kunkilile aantu opo yakale taya pungula iimaliwa yawo, yaningila ngele omuntu ahadhika kuupyakadhi wontumba iimaliwa mbyoka apungula, opo ihe hakutha opo akandule po uupyakadhi mboka.

Iinamwenyo ngaashi oongombe ngele oya dhipagwa , iipa yawo ohayi kuthwa ko opo yi ka longithwe okulongwa oondjato, omapaya noshowoo oongaku. Oshipa ohashi longo iinima ya kola noonkondo.

Aaantu ohaya longitha iimaliwa moonkalo odhindji ngaashi oku landa iizalomwa yawo, oku landa iikulya opo ya vule oku ipalutha noku tunga omagumbo gawo. Monena ngele omuntu kuna oshimaliwa, itovulu oku longasha.